Ay toogu la, tooggu bi ñu ngi tegu ci saal bi mu am ñaari toogu yu tegu ci boori tabul bi. Taabl ba ngi ameh am tegokay yu flower ci digam. Am tooggu bu guda ak ay tooggu yu gattaa ci boor bi ci saal bi.

Bai kat la, bai kat bai yi kaym ci xoga ba, ngitiyeer am mala bi ci lxobax, mungi taka sour, wa taxaw t b kayb ci l xober. Am ayn tuut ci ganawna am ay ñax ci ganaw damet.

Yi lekkeekaay na lekkeekaay nga am foofu nun ay gaals ay towu am ay kuddu ak ay furset nga am foofu ay am politaw ci kaw gam foof non fuñu tëgo kai flaw am fali bor fali an morbiñul nga am fof ay tëgo kai flawe ci bi armoivebi.